Siyawubongela kakhulu umsebenzi oyenziwa ngamaorganisations kweleUganda. Buka nampa abantwana sebehamba esikolo bethola ukudla okwamahala ngoba ezindlini isimo sinzima akutholakali ukudla njalo labazali babo abayitholi imisebenzi.

Ngiyakhumbula sisakhula! Ugogo ubehlala phakathina kwethu esathele inganekwane, eyayisiza ukusiqoqa ngendlela esikhula ngayo.

Lapha kungaba yindawo yokufundela kumbe kube yindawo yokuhlala esemaphandleni, kodwa kuyatshengisela ukuba balendawo yokukha amanzi njalo leyokugezela izandla. Nankuyana kuyatshengisela lotshani kuhle kuluhlaza tshoko.

Ziphuma ezindlini ezitshiyeneyo ingane ,kodwa ma zifika esikolo ziyathola ithuba lokuthokoza zike zijabule zikhohlwe inhlupho ezihlangana lazo ezindlini ezitshiyeneyo loba bengelakho okwaneleyo okokubafikisa esikolo ,kodwa ma inhliziyo ivulekile uyajabula umphefumulo.

Izindawo esifundela kizo, esikhonzela kizo kumbe ezibhedlela kumbe emakiliniki siyakucecisa ngamaluba langotshani ukuze kuhlale kukuhle.

Ngangingelazo izicathulo zesikolo ngihamba ngamapatapata bengihleka ontanga bami kodwa akuzange kwangimisa ukuphupha ngaqhubeka ngiphupha njalo ngathi ngizawafeza amaphupho ami ngafunda ngaba yikho lokhu engiyikho khona namhlanje.

Kungabe kulohlupho lwamanzi. Sesitholile into engasisiza ukuthi singawasweli amanzi. Uyabona leli tanka ligcwele wona amanzi azasiza ingane zethu ukuthi zihlale zikholiwe.

Bathi owami umsebenzi awubalulekanga kodwa zibuze la: uyakwanisa ukuhamba emsebenzini ungagqokanga izicathulo na? Hatshi. Owami umsebenzi ubalulekile ngoba wena ukuze ugqoke, mina kumele ngithunge. Ngihloniphe lami, ngizokuhlonipha lawe.

Ngane zami, wozani kutitshala lizobona. Akukhona kwabelungu kuphela. Lani lilakho ukufunda libe, ngomongi, ngomongikazi labo dokotela. Ikusasa ngelenu. Fundani liqakathekise impilo khona lizaphumelela phambili.

Esikolo ngiyakhumbula besifundisa ngokuqakatheka kwemitshina yesilungu. Sasingelayo lemitshina besifunda ngokubala kodwa ubuhle bokuthuthuka kwesigaba lokuthuthuka kwezizwe ngokuya ngokuya kwesikhathi, nampa abanawethu labantwana bethu sebefunda beyibona leyomtshina.

“Qina ngemisebenzi yezandla mntanami”, watsho ugogo ngoba ebona ukuba elizweni lethu ayikho imisebenzi. Sizaqhubela siqhubele sisisale lale amasivi kodwa singawutholi ozasiqhatsha kodwa ukuziqhatsha kungasisiza kusasa.

Mbalisi, lami ngiyafisa ukukhula ngibe ngudokotela. Khona ngizakwazi ukusilisa abantu esigabeni sami. Khona ngizakwazi ukugcina imphefumulo ingephilayo.

Bathi umculo awuqakathekanga. Hatshi umculo yiwo olamandla okukhankasa okwazisa abantu abachithekileyo kuzozonke izigaba ngokuqakatheka kwezinto ezitshiyetshiyeneyo.

Imfundo ibalulekile zihlobo zami fundisa ingane zakho ukuze ikusasa labo lizobe lilihle likhazimula libukhazikhazi njenge nkanyezi.

Bayathokoza abantu, buka bayajabula. Kutshengisela abantu besixuku sokuthokozisa abantu, njalo kungabe kuyisixuku sokugida kumbe esokuhlabela, kodwa kukhanya kuphakathi komcimbi bayajabula.

Lalela mtanami ikusasa ngelakho njalo nguwe olamandla okuguqula yonke into esidlula kiyo njenge Africa. Ziqoqe namhlanje ufunde uphumelele khona uzathuthukisa indawo yakithi.

Lawa ngamathambo, abekwe njengendlela isimo somzimba wakho esibekwe ngayo. Buka ukuthi umuhle njani. Waze wamuhle umsebenzi kaThixo.

Sesikhulumile ngayo iambulensi, lezibhedlela, labodokotela, abahlukehlukeneyo, sicela ukuxwayisa abanawethu labantwana bethu ukuthi baqakathekise isikolo ngoba yiyo indlela ezabalida ukuthi bacine sebengodokotela njalo sebengabatshayeli bama ambulensi.

Ngizwa ngivekeleke kakhulu uma ngihlala endaweni ehlanzekileyo, yikho betsho abadala bathi ukuhlanzeka kuqala ekhaya.

Baziqoqile abantwana besikolo. Bayafunda ngezinto ezitshiyetshiyeneyo ngaphandle kwesikolo sabo. Awuboni bapakitshile izikhwama ezilempahla. Kukhanya bazayaqeda amalanga ama.

Imidlalo etshiyetshiyeneyo iyancedisa Abantwana esikolo ukuze befunde inqondo zabo zabo zikhaliphile njalo beke baphumule ukubhala lokubala, lezi yizinto ezibancendisa ukuthi babone ukuthi okwabo okubaqoqelweyo yikuphi

Izinombolo bengingazithandi kakhulu esikolo, ngakhula ngabona ukuqakatheka kwazo empilweni. Yikho ngixwayisa abanawami ukuthi, funda mntwana ikusasa ngelakho.

Iphaphela phezulu imfanekiso yaseRwanda. Buka itshengisa esikolweni lapho ingane ezithokoza khona, lapho ingane ezizizwa zisekhaya, zibalulekile njalo zithandwa.

Endaweni yokudla, endaweni enhle indawo ecwebezelayo. Buka! Lawe ungangena uzokudla lapha ukholise.

Bahlezi esikolo sabodokotela ,befundiswa ngokuhlolwa kwezinto ezitshiyetshiyeneyo .Kusetshenziswa yona imitshina yasemaLaboretari.

Baze bacula kamnandi bekhankasa, bekhankasela ukuthi sazi ngezifo ezitshiyetshiyeneyo njalo langendlela yokuziqoqa, njengendlela yokuzivikela phandle lapha.

Bahlezi imilomo ivaliwe izindlebe zivulekile bazofunda njalo bejulise ulwazi lwabo ngezempilakahle. Wena ukuphi na?

Yaze yayinhle lendlu! Kungabe kutholakalani phakathi na? Uzibuzile, kutholakala imfundo elokukusiza ukuphumelelisa ikusasa lakho.

Cha ingcekeza, cha idoti, ngena utshiye izicathulo zakho emnyango, utshiye izihlangu zakho emnyango, buka kungaba kuhle kanjani ugeze izandla zakho laphana bhifo ubamba ezinye izinto.

Sehlukane ngaphi lezinyamazana, amathambo ethu awala similo esifananayo kodwa ke kunjalo sonke siyaphefumula.